Ameawo ƒoƒu. Wo le akɔ dam wole akɔdagbale yiwo dzi ame yiwo le ehoŋlim ƒe nɔnɔmetata wo ɖe asi. Nyɔnu ɖeka tɔ ɖe aŋego ke me woatsɔ akɔdagbaleawo de la gbɔ. Etsɔ etɔ le eme dem.

Amehawo ƒo ƒu ɖe teƒe aɖe si ke ko sɔgbewo le. Ŋutsu aɖe le wo titina. Edo awu si me nu dzẽ, aŋutiɖiɖii kple gbemumu le. Etsɔ asi ɖeka tɔ anyi hetsɔ ɖeka do ɖe ŋgɔgbe. Amewo sɔ ɖe edzi le ekpɔm.

Ame yawo le woƒe dekɔnuwo ɖem fia to enudodo kple eʋeɖuɖu me. Amewo ta avɔ do awu ɖe dzi. Ame ɖewo bla ta, ame ɖewo de dzonu kɔ ekɔ le woƒe dekɔnuwo ɖem fiae.

Amewo le kutɔƒe, yevuwo kple ameyibɔwo siaa, amekukuɖaka yi ke dzi wotsyɔ̃ dukɔ aɖe ƒe dzesidevɔ tɔxɛ tsyɔ̃ la le wo ŋgɔ, seƒoƒowo hã le aɖaka gbɔ.

Ɖevi aɖe mlɔ anyi le nane yike le abe agbakpoe nene dzi. Fefe nuwo sɔŋ ƒo xlɛ. Ele fefem kple eɖewo, eɖewo hã le anyigba. Ɖevi bubu aɖewo hã le tsitre ɖe anyigba.

Ameha gã aɖe ye ƒo ƒu ɖe teƒe kie, woŋlɔ nuwo tsɔ ɖe asi le ya me, nuŋɔŋlɔ yke le dzedzema, efie be wonye ame ɖewo yike ko tsitre ɖe dziɖuɖuƒe nuwɔnawo ŋuti.

Tugbefai ɖe le tsitre. Wode dzesi kple fia kukuwo. Wotsɔ avɔ hã eda ɖe eƒe abɔ ta. Eŋɔŋlɔ le avɔ me. Nyɔnu bubua ɖwe hã tsitre ɖe egbɔ.

Ame atɔ̃ dze le teƒe ya. Wole zɔzɔm le afɔmɔ aɖe dzi. wo dometɔ aɖeke medo afɔkpa o. teƒe yi wolea, etsiƒoɖi aɖe xa ɖe teƒeɛ.

Nyɔnuvetɔ ɖe atikutstsewo kple agblemenukuwo gbɔ. Akpɔ ŋtsi, atɔtɔ, tomatosi, eee.. akɔɖu, watamelɔ.

Zikpui bɔbɔɛ ɖe le xɔ yi me. Gliŋuɖaka gãaa ɖe hã le. Wotsɔ atiwo hema emeee wɔ nɔƒe ɖe eme ŋeŋeŋe. wofɔ agbalẽwo da ɖe akpa ɖewo eye akpa ɖewo hã, wofɔ nɔnɔmetatawo da ɖi.

Amewo le woƒe vovoʋi ŋu dɔ wɔm. Ɖeviwo le du ƒum le fefem. Metsitsi aɖewo le wo yome. Wole teƒe aɖe yi ke nye mɔdodo yi ke aŋɔ mele edzi o la zɔm to avewo me.

Ŋutsu aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe xɔ mɔnu. Etsɔ vidzia ɖe ata dzi eye wole watmelɔni ɖe asi. Ɖevi bubu wɔame ade sɔŋ ƒoxlae wohã wo le watamelɔni ɖum.

Woƒo ŋu eŋu ƒomevi vovovwo ɖe yeƒe gbadza ya. Eŋua ɖewo lɔ ʋi ɖewo hã dze. Ŋutsu aɖe tsitre ɖe ŋuawo gbɔ. Ati yiwo hã le eŋuawo megbe ɖaa.

Ame geɖe le tɔdziŋuula me. Wole mɔ zɔm tso teƒe ɖeka yi teƒe bubu. Amaa ɖewo bɔbɔ nɔ anyii, eɖewo hã le tsitre ɖe ŋua me.

Le xɔ yamea, zikpui li. Kɔmpita le kplɔ dzi. Agbalẽ kple kamera hã le kplɔa dzi. Woɖo agbalẽwo hã ɖe gli nu ye nya be ɖevia nyakpɔ.

Amewo le mɔ zɔm, wofɔ woƒe bagi alo agbawo da ɖe trɔle wo dzi, nyɔnu aɖe le ŋgɔ le eƒe agbawo tutum, ŋutsu aɖe le eƒe axa dzi eɖɔ kuku dzɛ. Ame aɖewo do awu yibɔ eye wotsi tsitre ɖe teƒee.

Ame ya wo dzra ɖo. Nyɔnuvi ɖeka tsɔ avɔ ta ɖe ali. Etsɔ nenem kete hã bla ƒe noe. Ebla ta do dzonu alɔnu. Nyɔnu bubuwo do agbote talegbe. Do dzidziwuiwo ɖe dzi. Ŋutsua ɖe ɖɔ kuku kple atukpa ɖe asi.

Modzakaɖeƒe nyuie aɖe nye ye. Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpuiwo dzi hele modzaka ɖem, televitsin le wo gbɔ wohele nɔnɔmetatawo kpɔm le dzi.

Dunyahela ɖewoe nye kewo. Wo le agbɔsɔsɔ gã aɖe me. Wolɔ woƒe flagawo ɖe asi. Woŋlɔ nuwo hã etsɔ ɖe asi. Wotsitre ɖe abŋga aɖe me le gbeƒa ɖem woƒe taɖodzinu.

Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ nyi ɖe zikpi dzi. Ɖevi woame ade ƒo ʋlɛ. Woame ve bɔbɔ nɔ egbɔ le zikpiɛ dzi. Ɖeka hã bɔbɔ nɔ anyi ɖe eƒe afɔ gbɔ. Ɖevi eve lé egbewo ɖe asi. Edze abe nuɖuɖu le agbawo me.

Ame yawo bɔbɔ nɔ anyi ɖe exɔme enuŋlɔkpe ʋe aɖe le wogbɔ. Ekplɔ̃ ʋiwo kple zikpiwo hã le. Wobɔbɔ nɔ anyi. Wo dometɔ ɖeka tsitsre ɖe wo ŋgɔ eye wole nya aɖe me dzrom.

Ashiantiwo ƒe fia gã Otumfo Osei Tutu bɔbɔnɔ anyi ɖe asaɖa me. Wo keke kata ba gʋ aɖe ɖ edzi. Eƒe fianumewo hã ƒoƒue. Ghana dukplɔla Nana Akuffo Addo le asi na mee le gbe dom nɛ.

Eƒudzimɔzɔlawo geɖewo le aƒu dzi. Wòle ʋu gã aɖe me. Ame aɖewo le eʋua ƒe tame. Wòle mɔ zɔm tso dukɔ bubu me yie ɖe bubu me.

Ɖeviwo le fefe wɔm, wo dometɔ eve do awu dzɛ̃ ɖe dzidzi, ɖeka hã do awu ʋe ɖe dzidzi, ŋutsuwo kple nyɔnuwo le wo gbɔ ametsitsi eve do awu dzɛ̃ ame ɖeka do awu yibɔ lé mikrafon ɖe asi ele ɖeviawo kplɔm.

Dukɔ aɖe metɔwo le woƒe dekɔnuwo ɖem fia to woƒe enudodowo me, wo katã wota avɔ yibɔ aɖe, wodo nu bubuwo ɖe dzidzi dzonuwo, awu, ame aɖewo bla taku helé Tregoe ɖe asi.

Masɔmasɔgã ɖe ge ɖe ame yawo dome. Wole avu wɔm kpli wo nɔewo. Amaa ɖewo le kɔ tum wo nɔewo, ame ɖewo hã dze anyi ɖe anyigba. Kpovitɔwo ƒo ʋlã wo hele avu lém wo be ŋutifafa ne wòava.

Tsi ɖe teƒe ya katã. Amewo nunɔamesiwo katã tsi tsia me. Ŋutsuvi aɖe si le dedie nɔƒe dzim ma, tsitre ɖe eʋua ɖe yike tsi tsi me la tame. Ati aɖewo hã le teƒea.

Ŋku dɔlelawo woƒo ƒu ɖe ŋku kɔdzi. Wo kɔ nulawo ƒe ŋku yi le fu ɖem na woe la, wo bɔbɔnɔ anyi he le mɔ kpɔm he na dɔyɔyɔ xɔxɔ.

Lãmesenyadzikpɔla aɖe le kple dɔnɔwo wo bɔbɔnɔ anyi ɖe agbadɔ aɖe yi ke wokɔ aƒla tui la gɔ me. Agbale le kplɔ dzi na lãmesenyadzikpɔla. Dɔnɔ aɖe hã le woƒe agbalewo ɖe asi

Ŋutsu woame ade le teƒe ye. Wole dɔ wɔm tso sola panel yike wɔna wototo ŋutidɔ akɔ ahe dziɖegbe kaɖi vɛ ŋuti. Exɔ aɖewo hã te ɖe wo ŋuti.

Awusatɔwo le hatsotso gã aɖe me. Wotsitre ɖe woƒe gbedoxɔ kɔkɔwo wɔme etɔ̃ gbɔ. Exɔ bubu aɖewo hã le teƒea. Eŋuwo kple seƒoƒowo hã li.

Fia aɖe yi ke nɔ anyi le blema dze le teƒe ya. enɔ anyi ɖe sɔ dzi eɖo atsɔ tɔxɛ. Eƒe wuxɛ le yame. Fiaŋutimewo ƒoxlae. Ame aɖewo bɔbɔnɔ anyi le ekpɔm.

Ame aɖewo le asi bɔlu ƒom. Bɔlua le dzie. Bɔlƒolawo do awu yi ke ŋudɔ wo wɔna. Ame aɖe ƒe awu nye gbemumu enu ʋi le eme. Ame aɖe tɔ ƒe amadede nye nu yibɔ ama ʋi kpakple blu.

Nyɔnuwo kpe ta ɖe exɔ aɖe me. Wo bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui yi ke ƒe amadede ƒe akpa aɖee nye gbemumu la dzi. Ame ɖeka le tsitre le nu ƒom na wo. Mikrofon hã le wo gbɔ.

Amewo le kunu wɔm, amekukuɖaka le wo gbɔ, ame aɖewo hã le avi fam vevie, ŋutsu aɖe hã dze klo ɖe nyɔnu aɖe ƒe akɔme le akɔ fam nɛ. Ame geɖee le teƒea do awu yibɔ.

Ame yiwo le dzedzemaa, wonye dunyahelawo. Wole dunyahehe aɖe me. wole ablɔdzi. Woŋlɔ nu ɖewo ɖe asi le kpe ɖom dzi be, wo hã wotsi tre ɖe dziɖuɖu ƒe wɔnawo ŋu.

Eŋu gããaa ɖe e teƒe yɛ. Amewo fũuu ɖo ŋuɔ. Amaa ɖewo tsa tsitre le ŋuɔ me, tsɔ asi lé ŋuɔtoe le asii. Woŋlɔ nane klã ɖe ŋuɔ dzi. Ŋutsuɔ ɖe kee le awu dzẽ me. tsɔ agbalẽ si dzi ame aɖe ƒe nɔnɔmetata le. Ame bubuwo hã le motodzi.

Amewo le akɔdaƒe, Akɔdanyadzikpɔlawo bɔbɔ nɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋuti. Akɔdalawo le flime. Nyɔnu tsitsi ɖe tɔ ɖe akɔdaɖaka kple nugo yɛ mɛ wòatsɔ eƒe agbalẽ dee la gbɔ. Etsɔ eƒe agbalẽ le eme dem.

Amewo le teƒe ya. Ghana Srafo yiwo wɔna dɔ le yame ƒe yameŋuɔ dze ɖe teƒeɛ. Nyɔnu aɖe tsi tre ɖe yameŋuɔ gbɔ. Ŋutsu bubu aɖewo hã tsi tre ɖe yameŋuɔ gbɔ. Wole dze ɖom tso nya aɖe ŋu.

Sukuviwo kple nufialawo wole sukuxɔme. Ɖeviwo le dzidzɔ kpɔɔm le nu kom. Eɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpi dzi kɔ asi da ɖe kplɔ̃ dzi. Eɖewo tsi tre. Nufiala hã tsɔ ɖeka ɖe akɔ.

Ame siawo nye dunyaheha aɖe metɔwo. Wodo awu siwo ɖe woƒe dzesiwo fia. wo dometɔ aɖewo lé aflaga ɖe asi, wole ha dzim le ablɔme, ame aɖewo hã lé nuƒo mɔ ɖe asi.

Teƒe ya enye ƒuta gbadza aɖe, teƒee ƒoɖi ŋutɔ, gbeɖuɖɔwo sɔŋ xɔ teƒee, amea ɖe yiwo ke dzadzenyenye doa dzidzɔ na woa, woƒoƒu hele gbeɖuɖuɔwo. Wo katã kloe wodo asiwui hafi le dɔ wɔm.

Yevu aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe, eɖewo bɔbɔ nɔ anyi eye ɖewo hã le tsitre. Wo dometɔ ɖeka yin ye ŋutsu do awu ʋɛ̃ aɖe, etsitre ɖe wo ŋgɔ eye amewo le asi namii, amewo hã didi woƒe asiwo ɖe egbɔ.

Amewo le nu srɔ̃m le xɔ yi me. Ekplɔ̃ ʋewo kple zikpiwo le wogbɔ. Emɔ̃ tɔxɛ ɖewo hã le kplɔ̃wo dzi. Wobɔbɔ nɔ anyi nu ƒom ku ɖe emɔ̃ me tsɔ le enu srɔ̃mee.

Ame ƒomevi vovovowo kpe ta le xɔa me. Wobɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpuiwo dzi. Ame aɖewo hã nɔ agba yi ke ko woɖo wokɔkɔ vie la dzi. Wo katã woƒo ƒu le nya aɖe me dzrom.

eʋu eve le xɔaɖewo gbɔ exɔ bubuwo hã le teƒea amaɖewo yó dzraɖo nyuia tsitre ɖe eʋuawo gbɔ

Ame aɖewo le zɔzɔm Wòle woƒe bagiwo ɖe asi. Ame aɖe ƒe bagia, afɔti le egɔme ta ele ekum tɔ anyigbae. Wo zɔ ɖo ta exɔ gã aɖe gbɔ.

Ame aɖewo le tsitre ɖe sola panel alo mɔtɔxe aɖe kewo wɔ be woazã eʋe ƒe ŋuse atsɔ ahe dziɖegbe kaɖi ve la gbɔ. Atsiwo le teƒe. Exɔ aɖe hã le adzɔge ɖaa.

Eŋutɔxe aɖewo le teƒe ye ame yiwo kpɔna dedienɔnɔ gbɔ hã ƒoxla eŋuawo, edze ƒaa be dukplɔla ɖewoe le eŋua me, eɖewo do go hetsitre ɖe eŋuawo ŋu.

Elãwo ƒo ƒu ɖe gbedzi. Wole gbedamaa ɖe ɖum. Teƒe yɛɛ wole etete ɖe avekɔe kpakple tee kɔkɔɔwo gbɔ. Eŋu ʋi aɖe hã te ɖe wo ŋu.

Edu aɖe metɔwo le woƒe dezã ɖum. Wolé lãaa lé ɖe yame. Amewooo le teƒeɛ fũ. Wolé kpoo alo atiwo ɖaa si

Amewo ƒoƒu ɖe xɔ me le nusrɔm. Ekplɔ gã le wògbɔ, zikpuiwo hã le, si dzi wo bɔbɔ nɔ anyi ɖo. Nufiala tsitre, kɔmpita le eƒe megbe. Nusrɔ̃lawo hã nɔ anyi, kɔmpita le woƒe ekplɔa dzi.

Wotu xɔ gãa aɖe ɖe yame. Sɔtiwo le egɔme helée ɖe asi. Atiwo ƒo xlã exɔɔ. Xɔ kɔkɔ bubuwo hã le teƒeɛ. Eŋuwo hã le teƒeɛ.

Ŋutsu aɖewo tsitre ɖe tɔsisime. Atiwo fũuu le tɔsisiɛ to. Exɔ aɖewo hã le teƒeɛ. Wo dometɔ ve do awu dzẽ. Mamlɛwo hã le awume. Ke ɖeka lé bɔlu ɖe asi.

Teƒe ya ƒo ɖi ŋutɔ, anyigba wɔ kpo kple ŋe, etsi xa ɖe ŋee me, gbeɖuɖɔwo le tsie me fuu. Wotsɔ ati hwɔ agba ɖe eŋee dzi, amea ɖe le zɔzɔm ɖe dzi tso teƒe ɖeka va yie ɖe evelia. Ame etɔ̃ tsitre ɖe anyixɔwo gbɔ.

Hadzidzi kpli ʋeɖuɖu le dzi yim, ame aɖewo le ha dzim, ame aɖewo hã le ʋe ɖum, nyɔnuvi tsralɛ aɖe tsitre, ekeke atame le ʋe ɖum, ŋutsu aɖe hã bɔbɔ nɔ anyigba tsɔ asi tsɔ lé eƒe atae.

ŋutsuw ƒo ƒu ɖe akpatadzi. Wo dometɔ ɖe sia ɖe kloe do awu dzẽ. Ama ɖewo ɖɔ kuku dzẽ. Eɖewo hã tsyɔ avɔ dzẽ bla ta. Eɖewo tsɔ egbe aɖewo de kɔ. Edze abe wole woƒe dekɔnu aɖewo wɔm.

asrafowo tɔ wóƒe ʋu gã aɖe ɖe mɔdodo aɖe dzi wó dometɔ ɖewo ɖi le zɔzɔm emɔ, emɔ dzi ƒoɖi kple gbeɖuɖɔwo ale gbegbe wó dometɔ ɖeka tɔ doasi ɖa nyaɖe gblɔm ne amewo le wo megbea maɖewo ƒoƒu e tɔdzo gbeɖuɖuɔ

Mɔnu vovovo yiwo ŋutidɔ amewo wɔna hafi te ŋu zɔɔ mɔ tso teƒe ɖeka ayi bubu la dze le teƒe ye. Eŋu aɖe le amewo le me mɔdodo dzi, eye tedzi aɖe le ŋutsu aɖe yike bɔbɔ nɔ anyi ɖe trɔki dzi hem.

Amewo le asime, gagbawo kple aŋegbawo le wo gbɔ le anyigba, wotsɔ nudzadzra ɖe pa woame. da ɖe ekplɔ dzi, ŋutsuvi aɖe tse kusi gã aɖe ɖe ta lé lɔri fɔti ɖe asi, nyɔnu aɖe hã kpa vi ɖe megbe.

Ŋutsu kple nyɔnu wodze le teƒe ye. Ŋutsu a le ŋu ɖe ata me hele ƒoƒom. Ŋu bubub aɖe hã le anyigba. Nyɔnua le wɔɖum, eta avɔ ɖe ali. Etsɔ ɖe kɔ le nɔe. edo dzonu eye wowɔ nyuie aɖe ɖe ta.

Afɔkpa ƒomevi vovovowo agbadɔ, ekplɔ ke dzi afɔkpawo le, afɔkpa ɖewoa, wotsɔ ka ʋi wɔwoe eɖewo hã eka yi wotsɔ wɔwoe le dzɛ̃e.

Wotu teƒe ya ɖe tɔsisi aɖe to. Netiwo sɔgbɔ ɖe teƒeɛ. Agbadɔ suɛsuɛ ewo hã le. Wotu tsiƒuƒe hã. Enye teƒe yɛ amewo yiɛ aa agbɔ ɖe me. abatiɛ ɖe hã le. Ŋutsu aɖe hã bɔbɔ nɔ anyi ɖe edzi.

Teƒe yae nye asime. Amewo le nu dzram. Amewo hã le eƒlem. Amewo sɔgbɔ fũu ɖe asia me. Ŋuwo hã le asia me. Xɔ legbee aɖe hã le asia me.

Ɖevi aɖe si woɖo atsyɔ̃ na nyui la, do abɔ ge, tsitre ɖe xɔ gã aɖe si ke ŋuti wohe Ghana ƒe dzeside vɔ eye wogatsɔ nenem vɔ ke kɔ ɖo atsyɔ̃ na teƒe aɖe le emegbea, nyɔnuviwo ta avɔ bla take eye ŋutsuviwo hã sa avɔ ɖe kɔme eye wodo abɔ ge le fefe fem.

Eʋua ɖe dze Afɔku. Eƒe ŋgɔgbe kaka vevie. Dzɔtsilawo le teƒea. Woƒe ʋuwo tɔ ɖe megbe. Nukpɔla bubuwo hã tsitre ɖe teƒea le mɔdodo aɖe to

Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ zikpi dzi. Edo dzo ɖe gamlɛ me. Tsɔ nutɔgba da ɖe edzi. Ele nuɖuɖu tɔm. aŋegago ame ve kpakple kusi le gbɔɔ.

Teƒe ya enye xɔme. Kɔbɔɖi alo drɔm le xɔme. Agbalẽwo le eme. Seƒoƒo ye wodo ɖe zeme hã le xɔme. Ahũhɔe aɖe hã le gli ŋu. Woɖo avɔ nyui aɖe ɖa nyi gba.

Ghana dukɔ ƒe sewɔ takpeƒe meɛ nye ya sewɔ takoeƒe menɔlawo bɔbɔ nɔanyi eɖewo le tsitsre, wóƒe zikpiwo wóƒe kplɔwo kple wóƒe ŋkɔwo yoo wó klã ɖe ekplɔ̃ dzí, agbalēwo hã le wógbɔ

Etsixɔ ɖe mee nye ya ʋeɖulawo le. Nyɔnuwo do awu yibɔ ɖe dzi dzi heta avɔ ɖe gɔme. Ŋutsua hã tsɔ avɔ ɖeka ŋgbi tɔ woƒe awuwo dzi kple anyi. Wo katã wo le ʋe ɖum.

Dzɔdzɔme ŋuti nunyalawoe nye yawo, wodo awu ʋewo, wobɔbɔ nɔ anyi ɖe exɔa ɖe me, wolé woƒe dɔwɔnuwo ɖe asi hele dze ɖom ku ɖe enu yewo gɔme kum wole ŋuti.

Dziƒoxɔ tuɖedzi ɖeka aɖe le teƒe yɛ. Teƒe yi ke xɔ lea, nukukluiwo ƒo ʋlã xɔwo fũu. Foŋfoŋ le anyigba. Fesreawo mede le xɔwo ŋu o. Ye womesi aŋɔ nyuie aɖeke hã nɛ o. Amewo fɔ̃ ƒo ʋlã teƒea.

Amewo ƒoƒu le teƒe ya, ekpl le wogbɔ, zikpi hã le teƒiɛ, amaɖewo tsitre, amaɖewo le wo ŋgɔ ele nuƒom nawo tso nyadzɔdzɔ aɖe ŋu.

Eʋu ɣi gã aɖe le teƒe ya. Woʋu emegbe da ɖi. Moto aɖe le eʋua me. Ŋutsu eʋe tsitre ɖe motoa gbɔ. Ɖeka ƒe dziwuie le dɛ, evelia tɔ le blu. Wole motoa ɖe asi ɖeka

Ŋutsu eve wonye kɔdalawo do woƒe kɔdawuwo kuku asiwui kple afɔkpa wotitre tome le kɔdam ŋutsu aɖe ha le toa me tia titre ɖe adzɔge le wogbɔ ame bubuwo le kpɔ godo le wokpɔm

Teƒe sia nye afɔkpadzraƒe, afɔkpa nyui vovovowo le, wotsɔ kaʋe, wɔ ɖewoe, wo tsɔ ka dzee wɔ ɖewoe, eka bubu vovovowo wotsɔ wɔ ɖewoe hã, wo katã wonyakpɔ.

Fia gã aɖe le eƒe sɔ dzi hele zɔzɔm le ablɔ me, fiaŋumewo hã kplɔe ɖo, esɔ bubu aɖe hã le wogbɔ, ati aɖe si hã lu se la le wo gbɔ ɖaa eye nyɔnu eve tɔ ɖe wo gbɔ.

Teƒe yɛe nye gbedzi. Egbedamawo kple atiwo bɔ ɖe teƒeɛ fũuu. Atiglinyi eve hã le teƒeɛ. Yevu aɖewo hã le ŋume etɔŋ ɖe teƒeɛ.

Ama ɖewo tsi tre ɖe gbadza dzi teƒe sit e ɖe exɔwo kple atiwo ŋu. Ame ɖeka le ɖoɖoŋ ƒom. Ame ve le wɔ ɖum. Ame mamlɛwo tsitre hele nu kpɔm.

Maɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe kplɔ gã aɖe ŋuti. Kɔmpitawo, agbalẽwo, kaƒomɔwo kple seƒoƒowo le kplɔa dzi. Wole kɔmpitawo zam le dɔwɔm mee.

Efia ɖewo le kuteƒe, wole avɔ yibɔ kple avɔ dzeŋ wo me, wo keke woƒe katabayɔe wo le yibɔe kple dzeŋ la ɖewo dzi, amaɖewo tsɔ ʋu ɖe ta, wo sa nu dzeŋ ɖe ʋuɔ ŋu he le ƒoƒom.

Sukuviawo le suku kpo dzi. Wo te ɖe xa tso woƒe suku xɔ wogbɔ. Wòle atia ɖe gɔme. Eʋua ɖe hã le wògbɔ. Wòle lãmese fefe wɔm, wole ampe tum .

Kpovitɔ eve kpakple Gbadagba ɖeka ke tsɔ tu ɖe asi le lɔri mɔdzi. Eŋuwo le wogbɔ. Edze abe wole eŋuwo ƒe dedienɔnɔ nyawo gbɔ kpɔm.

Ame aɖe ku eye eƒe ƒometɔwo le konyifam nyɔnu aɖe do awu le avifam vevie ŋtɔ akɔmafae ame aɖe ha nɔ anyi kɔ asi ɖo ta

Subɔsubɔ aɖe metɔwo bɔbɔnɔ anyi ɖe woƒe gbedoxɔme. Woɖo atsɔ tɔxɛ na gbedoxɔme. Nɔnɔmetata aɖewo hã le gli nu. Woda avɔ tɔxewo ɖe abɔ bɔbɔnɔ anyi ɖe avɔ tɔxewo dzi le anyigba le woƒe kɔnuwo wɔm.

Ame geɖewo le asi me wo bɔbɔnɔ anyi ɖe woƒe nudzadzrawo gbɔ nu yiwo dzram wole la nye agblemenukuwo, abe ayi kpl nuku bubuwo, ŋu hã le wo gbɔ,

Ame yiwo le tɔdiŋu suewo me, wo dometɔ aɖewo do awu dzɛ̃, eɖewo do awu si ke ƒe amadede nye aŋutiɖiɖi eye ame aɖewo hã tɔ nye blɔtɔ wolé ŋutiwo ɖe asi le hoŋlim le tɔdziŋu kuku me.

Teƒe yɛ enye dɔnɔkɔdzi. nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpidzi. Eté ɖe ekplɔ̃ ŋu. Ŋutsu aɖe tsi tre tsɔ dɔwɔnu ɖe asi henɔ dɔnɔ dzidzem kpɔm. eƒe dɔwɔnuwo le kplɔ̃dzi. agbalẽ aɖe hã le kplɔ̃dzi.

teƒeya nye ameɖibɔ me atsi dama nyuiwo le tɛƒɛa yɔdo siwo dzi ŋukuɖodzi kpewo le hã li amowo ƒoƒu ɖe yɔdoɔ gbɔ hele ameɖi kɔnuwo wɔm

Ŋutsu eve aɖe le xɔ aɖe me, ɖeka nye kpovitɔ, ebɔbɔ nɔ anyi ɖe zidzi. Ame evelia enye kɔdzi dɔwɔla ele eŋu ɖem le lãme na kpovitɔa be woa tsɔ aɖe mɔ aɖe me, akɔ nu me akpɔ nusi ke le eƒe lã me.

Ŋuƒohabɔbɔ aɖe menɔlawoe nye yio. Woƒu asaɖa ɖe exɔ aɖewo gbɔ. Agbadɔ hã le teƒea. Ŋutsuwo le ŋu ɖe akɔme hele ƒoƒom. Amewo le tome le ʋe ɖum. Womedo afɔkpa o. ame bubuwo bɔbɔnɔ anyi le wo kpɔm.

Ŋudzeƒe enye ya. Eŋu geɖewo le teƒea. Eɖewo ƒe amadede nye aŋuti ɖiɖi. Eɖewo hã ƒe amadede le ʋie eɖewo tɔ le dzie. Amewo hã sɔ gbɔ ɖe teƒa eye dziƒoxɔ kɔkɔwo hã sɔ gbɔ ƒoxla teƒea ŋutɔ.

Teƒe ya nye xɔ nyuie aɖe me, akaɖiwo le, atrakpuiwo le woalia dzi ayi xɔ ƒe dzidzitɔwo me. Zikpui bɔbɔɖewo li eke dzi woanɔ anyi ɖo kple eke woate ŋu amlɔ fãa. Woɖo avɔ bɔbɔe aɖe ɖi eye wotsɔ kplɔ la da ɖe edzi.

Wotu afɔdzideƒenyuie aɖe ɖe teƒe kee, dɔwɔlawo le egbɔ, dɔwɔla aɖewo nɔ aŋɔ sim ne. Ame aɖe hã de kletifɔ dzi, dɔwɔnuwo hã le anyigba.

Wosika dɔnɔ ɖewo ɖe dɔnɔkɔdzi. Ɖekita eve le wo gbɔ. Abatsi li ame aɖewo mlɔ dzi, ame aɖewo hã womekpɔ abatsia ɖeke o ta womlɔ anyi ɖe anyigba, amea ɖewo hã bɔbɔ nɔ anyi ɖe anyigba.

Teƒe yɛ enye asime. Nudzralawo le teƒeɛ. Maa ɖewo tsɔ woƒe nudzadzrawo ɖe ta. Ama ɖewo hã tsɔ gagbɛ ɖe ta. Woƒo ʋlã ekplɔ̃ aɖe si dzi nyɔnu aɖe le nu dzram.

Ɖetugbewo le eɣe wo ɖum le atsiɔ̃ ɖoɖo gã me le egbe mumu dzi, le du toƒo eye nu kpɔlawo tɔkpɔ ƒoxlãwo hele wo kpɔm.

Agbado gã aɖe le teƒe ya. Nudzadzrawo le ekplɔ dzi le egɔme. Atsi aɖe hã te ɖe eŋu. Ŋutsu aɖe bɔbɔnɔ anyi le ayɔni ɖe asi. Nu bubu aɖewo yi ke za dziɖegbe kaɖi ŋutsi dɔ hã le egbɔ le zikpui dzi.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe aŋɛba siwo ɖo ɖe anyigba la dzi. Woƒoƒu ɖe nuɖugba eve ŋu, nuɖuɖu le agbawo me. Wo kata wole eɖum hame nuie.

Amewo le fli me, wolé aŋegowo kple aŋetukpawo ɖe asi. Wole tsi kum le ɖoɖo tɔxɛ aɖe me. Wole kpɔtɔtɔ aɖe me, atiwo hã ƒo xla teƒee.

Wɔmetɔwo ƒe habɔbɔ aɖe nye eya wobɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui tɔxɛ aɖewo dzi eye wodometɔ aɖewo ha le titre wodometɔ aɖewo le Ghana ƒe aflaga ɖe asi ke ɖe dzesi be wonye Ghanatɔwo

Yevu nyɔnu aɖe yi do agbote atalegbw ʋi. do afɔkpa dze, edo awu dze hã ɖe dzidzi. Etsɔ taku bla tae nɔ anyi ɖe ŋu tɔxɛ aɖe yi ke woyɔna le yevugbeme be kiaɖiedzi di eye esɔ aɖe le eŋɔ ele eƒom.

Efia gã aɖe nɔ anyi ɖe eƒe fiazikpui dzi. Eɖo atsɔ tɔxɛ aɖe. edo sikakɔgawo, afɔkpawo kple sikalɔnugewo. Fiaŋutimewo bɔbɔnɔ anyi ƒoxlae. Wotsɔ fiatikplɔ kple fiaŋutinu bubuwo ɖe asi.

Kpovitɔ etɔ̃ kple ŋutsu aɖe le teƒe yɛ. Kpovitɔwo le woƒe awuwome. Ŋutsuɔ edooo awu dzẽ ɖɔ kuku ʋee kple agbotɛ atalɛgbɛ yibɔ. Kpovitɔwo woame etɔ̃ wolée ɖa asi. Edze abe ewɔ nugbegblẽ aɖe ene.

Atsikutsetsedzrala nɔ anyi we zikpui dzi elɔ atikutsetse ɖewo ɖe aŋekusi wo me, atikutsetse vovovowo le egbɔ, le kpɔɖeŋu me, aɖuba, peya, tomatosi, kple bubuwo.

Gbemelã ƒomevi vovovowo tɔ ɖe afiya. Eɖewo kɔkɔ, eɖewo le kpui. Eɖewo ƒe fuwo me le ɣi kple yibɔ. Wòle etsi aɖe gbɔ hele tsi nom. Ɖiwo le teƒea.

Amewo ƒoƒu ɖe teƒe gbadza aɖe hele dzidzɔ dom ɖe wo nɔewo ŋu, agbadɔwo le teƒee ame aɖewo hã lé ka titri aɖewo ɖe asi, hele kamete fefe wɔm akpɔ ɖa be ame kae aɖu dzi hã nu kpɔlawo le nu kpɔm.

Nyɔnuwo ƒo ƒu ɖe teƒe ɖeka. Wo bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpi dzi. Aŋɛkusiwo le wogbɔ. Atadi alo ablɛ le kusiwo me. Wole ablɛ kɛɛm.

Ɖeviwo kple ametsitsiwo ƒo ƒu ɖe anyixɔ aɖe gbɔ, ɖevi ɖeka le wo dome le ŋu ƒom eye mamlɛawo le ekpɔm do ɖa.

Nyɔnuwo ƒo ƒu ɖe teƒe aɖea atiwo sɔ̃ɔ le. Wo dometɔ aɖewo bla taku, ɖewo hã womeblae o. Wole nu kom. Wo dometɔ ɖeka le asi ŋuŋum ne ameawo. Nɔvia ɖeka hã tsɔ eƒe asi eveawo do ɖe dzi.

bɔlu ƒola woe ya le teƒe ya. Exɔ gã aɖe hã le teƒea. Wodo woƒe bɔlu ƒo esiwo. Ame aɖewo tɔ le ɣi, ame aɖewo tɔ le dzɛ ye ame aɖewo tɔ nye aŋuti ɖiɖi. Wodo woƒe bɔlu fɔkpa wò hã. Woɖo wò ɖe fli me. Ame yiwo le fli ŋgɔgbea maa wò dze klo. Ame mamlɛwo tsi tre ɖe megbe.

Nyɔnu asitsala ye tsɔ eƒe adzɔnuwo ɖe ta, àkpɔ bratsi, ekie wòkɔ vuɔ ɖa, eyi wotsɔ klɔna anyigbae, àgakpɔ aŋekusi hã le esi, ke me amiŋeŋe aɖe hã le.

Ameawo tɔ ɖe xɔ gãã ɖe me. Wole nu srɔ̃m. Ŋutsu ɖeka le awu dzẽ me le kɔmpiuta gbɔ. Le nufiem wotɔ mamlɛwo.

Exɔ yɛ, enye xɔdɔmeme. Gabati le, wotsɔ afuɛ da ɖe edzi. Wotsɔ abadzivɔ ʋee da ɖe edzi. Wogatsɔ avɔgbagba bubu hã da ɖe edzi. Akpakanɛ, kabɔɖi, nɔnɔmetata le gliɛ ŋu.

Zikpui ƒomevi vovovo kple kplɔ ƒomevi vovovo le xɔ aɖe me, zikpui ɖeka afɔa le eme, edidi legbee bubuwo hã le blegɔ ƒe nɔnɔme, kplɔ ɖeka le blegɔ evea dome eye kplɔ bubu hã zikpui legbetɔ ƒe ŋgɔgbe seƒoƒo hã le xɔa me.

Dukɔ aɖe metɔwoe nye yɛ. Wonye Ameyibɔwo sɔŋ. Geɖe kɔkɔ tsralatsrala. Wotsi tre ɖe xɔ aɖe gbɔ. Wokatã kloe wolé agbawo ɖe asi hele flime.

Avɔdzraƒe ye nye ya, woɖo avɔwo ɖe agbka me, avɔdzralawo tɔ ɖe woƒe avɔ gbawo gbɔ, amewo hã le asie me zɔm le yiyim, exɔwo hã le teƒee.

Aflaga vovovovowo le teƒe ye, wotsi wo ɖe gakpo kɔkɔ aɖewo ŋuti, flaga nye dukɔwo ƒe dzesi tɔxɛwo. Ɖewo nye Afrikatɔwo, eɖewo hã nye dukɔ bubumetɔwo.

Dɔwɔla yi ke wokpɔa xɔtutu kple ŋumɔdodo ƒe nyawo gbɔ le tsitre. Wo ame etɔ̃ woɖo kuku. Wodo woƒe dɔwɔwuwo hã hetsi tre ɖe mɔ dzi le xɔ aɖe gbɔ.

Nyɔnua ɖe tsi tre ɖe gama le tɔsisito. Elé tɔmelãwo ɖe asi. Tɔdziŋu si ƒe amadede le dzẽe kple gbemumu hã le etsiɛ dzi.

Nuɖuɖu vovovowo le agbadɔ ye te, agbadɔ te ɖe xɔ aɖe ŋuti ame eve aɖewo do awu yiwo bɔbɔ anyi ɖe agbadɔ aɖe te, zikpuiwo hã le teƒe, ekplɔwo hã li, nyɔnu aɖe tsitre ɖe lé agba ʋe ɖe asi nuɖuɖu le eme.

Teƒe siae nye xɔ me. Zikpui bɔbɔ nyuiwo li. Seƒoƒo hã le kplɔ aɖe dzi. Ahuhɔe nyuiwo le gli nu. Akaɖi hã le eya me.

Ame aɖewo le ha dzim eye nyɔnuwo woame ne tsitre ɖe wo ŋgɔ ele ʋe ɖum movevitɔe. Ame bubuwo bɔbɔnɔ anyi hele wo kpɔm do ɖa hele dzidzɔ dom ɖe wo nu.

amaɖewo le wóƒe vovoɣi ŋdɔ wɔm wóle tsa ɖim le ablɔwo me ɖewo le woniɔwo ƒe si amaɖewo hã wó tsitre ɖi ko exɔ kɔkɔ ɖe hã ƒoxlã teƒe yi wóle

ɖevisoewo titre ɖe ati gɔme dze abe gbedom wóle ɖa ene exɔwo kpli. ati bubuwo xɔ teƒiɛ fuu

Atitsetse gãa aɖe. Etsi xa ɖe anyigba sɔgbɔɔ. Atiwo le tsiɛ me. Ama ɖewo hã tsi tre ɖe tsiɛ me hele dzidzɔ dom ɖe wo nɔewo ŋu.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe egliɛ ɖe ŋu. Nuɖukplɔ̃ le wo titina. Nuɖugba le kplɔ̃ dzi. Nuɖuɖu le agbawome. Wotsɔ aŋɛgatsi da ɖe nuɖuɖuɔ wo dzi.

Ame aɖewo le dɔwɔƒe wodo awu legbewo, woɖɔ kuku hã ɖe ta, ɖeka bɔbɔ nɔ anyi, ame mamleawo le tsitre hele nu kpɔm do ɖaa, gakpowo hã ƒoxla teƒee.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe agame ɖe kpewo dzi. Ɖewo kɔ hama ɖe asi le kpeawo gbam be woate ŋu afli kakɛkakɛkakɛ.

Amaa ɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe xɔme. Kɔmpiuta le egbɔ, nɔnɔmetata aɖe le dzedzem le kɔmpiuta dzi. Robɔti hã le egbɔ wòle asi trɔm le eŋuti.

Mɔzɔlawo sɔ ƒoƒu ɖe teƒeya. Eɖewo bɔbɔbnɔ anyi, eɖewo hã le tsitre. Woƒoƒo woƒe agbawo nu, ɖewo le fli me hele lalam be woƒe ʋeyiʋi na de woateŋ azɔ mɔ.

aƒetɔɖe kple via wó bɔbɔnyi ɖe ekplɔ̃ ɖe nu yike wò ku tsi ɖe atukpa me kɔ daɖe kplɔ̃ dzi alebe ɖeviwo kɔ tsi nɔ ƒoƒom ɖe amadede yike wo ku tsi ɖe dzi le tukpa viviviwo me le wógbɔ

Sukuvi aɖewo kple lãmesẽ nyadzikpɔlawo ƒoƒu, ekplɔ aɖe le lãmesẽ nyawo dzikpɔlawo ƒe akɔme, wofɔ woƒe dɔwɔnuwo da ɖe dzi, lãmesẽnyadzikpɔla ɖeka le abui dom na sukuvi aɖe si bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui dzi la, susɔewo tsitre hele kpɔm.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe xɔ gãã yi me. Ekplɔ̃ gãwo hã le wogbɔ. Kɔmpiutaa le kplɔ̃dzi. agbalẽgoaɖe hã li, wofɔ agbalẽwo kɔ ɖe me. wotsɔ kɔmpiuta kɔ le nu srɔ̃mee.

Kɔmputa eve, kɔpu ʋe eve, agbalẽwo nuŋlɔti eve, gavi keko wotsɔ léa pɛpa le ekplɔ yibɔ aɖe dzi le xɔme.

ɖeviwo le fefem wókɔ ati he kpe ʋu ameve nɔnyi ɖe ʋuɔ me ame ɖeka le ekom ametɔ̃ hã le ʋuɔ tutum ŋutsua ɖe hã tsitre ɖe adzɔge le wokpɔm do ɖa

Lɔriwo dze afɔku vevie, eye woƒe akpa ɖewo kaka ŋayaŋaya le teƒe ya ke afɔ kua dzɔ le, wote ɖe lɔrimɔ ŋu eŋu bubuwo le mɔdodoa dzi zɔm le dusime, teƒa te ɖe du aɖe ŋu.

Ameha geɖee le teƒeɛɛ. Amaa ɖewo le flime. Amaa ɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpidzi. Atiwo le teƒeɛ, aɖakago hã le. Wole kɔ dam be woatsia woƒe kplɔlawo.

Nyɔnuvi eve le ɖa ƒom, ɖeka bɔbɔ nɔ anyi anyigba, ɖeka hã bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui dzi, elé ayiɖa ɖe asi, ame aɖe hã tsi tre ɖe wo gbɔ.

Wole eke ɖem le teƒe ye teƒe te ɖe lɔri mɔ ŋu, eŋuwo le lɔrimɔ dzi ati aɖewo hã le teƒee, eŋu gã eve tɔ ɖe, wolɔ eke ƒo ɖe me, maɖwpo le eke dzi eŋu gã bubu kple amewo hã wole teƒee.

Amewo le fefem le sɔgbe dzi, exɔa ɖe te ɖe sɔgbeɛ ŋu, nyɔnu tsitsia ɖe le afɔ bɔlu ƒom, o tɔwo le dzidzɔ kpɔm ɖe ŋu, ameɖeka tsɔ eƒe foni le foto ɖe mi.

Edunyahabɔbɔ ke woyɔɔ be léba pati kple emenɔlawo, woxɔ ablɔdzi fũu. Ele gbeƒa ɖem enu yɛ woate awɔna eƒe dukɔ nenye be woda akɔ na wo.

Eŋu ʋie aɖe dze afɔku vevie aɖe, eƒe ŋgɔgbe kaka ŋayaŋaya. Ŋu ʋi bubu tɔ ɖe emegbe. Amewo ƒo ʋla afɔku teƒeɛ. Ŋutsua ɖe tɔ tsɔ fone hele ame aɖe yɔm.

Taxiwo kple ɔu bubuwo le mɔ dzi. Amewo hã le mɔdodoa dzi le zɔzɔm. Eletriki ka wo kple atiawo ŋuwo wo fa woɖo kpakple xɔwo hã dze le teƒe ya.

Takpekpe aɖe le edi yim, Nyadzɔdzɔdɔwɔlawo ƒoxla teƒea keŋ. Wole woƒe mɔwo ɖe asi ame aɖewo hã tsɔ woƒe fotoɖemɔwo le foto ɖem eye ɖem eye wole nu si le edzi yim la lém da ɖe woƒe mɔwo dzi.

Ama ɖewo le nu ɖum, woɖo kplɔ gã aɖe agbawo le kplɔ dzi eye nuɖuɖu vovovowo hã le, ame sia ame ƒe agbawo le eƒe akɔme, ame aɖe tsɔ eƒe nuɖuɖu dzi etsyɔ̃ do ɖe nɔvie gbɔ eye wòle eɖe kam.

Amewo ƒoƒu ɖe ekplɔ ɖe si dzi agbalẽ vovovowo le la gbɔ. Ŋutsu ɖeka kɔ agbalẽ ɖe asi ekɔ de asi ná ŋutsu bubu. Wɔna asi wonɔewo. Edze ko abe agbalẽ nunana wonye, wotsɔ ve na ame aɖewo wòa wɔ eŋuti dɔ.

Dzɔdzɔme ŋuti nunyala etɔ̃ aɖe tsitre ɖe xɔame, wo do woƒe dɔwɔ wuwo, wo do asiwuiwo hã, agbalē wo le wo gbɔ le ekplɔ̃a ɖe tɔgbe dzi, oƒe dɔwɔ mɔwo hã le wo gbɔ, asi klɔƒe hã le.

Ameyɔ le nuɖukplɔ nti, agba ʋe aɖewo le kplɔ̃ dzi le wogbɔ. Enuɖuɖu vovovowo le wo me, tsikunuiwo hã le kplɔ̃ dzi, tsi le ɖewo me, aha viviwo hã le ɖewo me, ŋutsuɔ ɖeka tsi tre le agbalẽ ɖe asi.

Exɔ nyuie aɖe le teƒe ye, enye nuɖuɖu dzraƒe, woɖo nuɖuɖuwo ɖe agbaka me, yevuŋutsu aɖe tsi tsitre ɖe mɔ nu, ele u kpɔm do ɖa.

Nyɔnu eve kewo ɖoa atsɔ tɔxɛwo ɖe kete kple dzonuwo me le ʋe ɖum le dutoƒo. Ameha geɖe tsitre ɖe xɔ gbɔ ele wo kpɔm.

Teƒe sia enye tɔto tɔdziʋuwo le le hatsotso vovovowo me aflaga le wo me, amaɖo wo hã tsitre ɖe teƒiɛ etere eʋuɔ wo ŋu, tɔgbekawo wo ɖo atsɔ̃ na tɔsisiɛ.

Le teƒe ya, anyigba mesɔ tututu o, teƒe aɖewo wɔ ŋe, teƒe aɖewo wɔ kpo, teƒe aɖewo hã le zɔzrɔe, eŋu gã aɖe le emɔ dzi, ele mɔ dzi dzram ɖo bena wòate ŋu asɔ.

Amedzrowo bɔbɔ nɔ anyi ɖe agbaɖɔ te. Eɖewo hã le tsitre ɖo asi ali. Ŋutsua ɖe tsitre ɖe nyɔnua ɖeka ƒe ŋkume, nyɔnua le tre ɖe asi.

Ameha gã aɖe ɖi anyi ɖe ablɔme, eŋuwo le wo dome. Wo dometɔ aɖewo do awu dzee, eɖewo do awu ʋe, ŋutsu aɖe tsitre ɖe eŋuɔwo dometɔ ɖeka me, edo awu ʋe, eɖɔ kuku dze, ele asi ŋuŋum na amehawo.

Ŋutsu aɖe kpli srɔ kple viawo, woame tɔ̃, wole woƒe xɔdɔme me, nyɔnuɔ kple ɖeviɔwo wobɔbɔ nɔ anyi aba dzi, ŋutsuɔ nɔ abatie gbɔ lé ɖevie ɖeka ɖe asi.

Ame aɖewo kɔ avɔ ɣi he tɔ awu legbẽ hedo. Eɖewo hã da abɔ ɣiwo ɖe go. Wo dometɔ aɖewo do avɔ yibɔ wuwo. Xɔ gã aɖe le wògbɔ.

Kɔmpuita ŋutinunyala ɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe exɔ aɖe me. Kɔputawo le kplɔ dzi le woƒe akɔme. Wotsɔ emɔ aɖe de woƒe towo me, wotsɔ kɔmputa le woƒe dɔ wɔmee.

Ameha aɖewo ƒoƒu. Wòle xɔ nogo aɖe gbɔ. Wo dometɔ ɖewo tsɔ woƒe asiwò ɖo ali. Eɖewo Do awu dzɛ. Atia ɖewo hã le teƒea. Ame ɖeka le ŋgɔgbe le enya ɖe me dzrom kple wo tɔwo.

Amewo le ŋu ƒom, ŋutsu kɔkɔ aɖe tsitre le atime ŋu ƒom, bubuwo hã nɔ anyi le ŋuviwo ƒom, atiwo sɔŋ le teƒie, ame etɔ̃ le ʋe ɖum.

Ghanatɔwo ƒe sewɔtakpekpe mee nye ye, exɔ me keke gbadza, akaɖiwo le yame fũu ekplɔwo zikpuiwo, sewɔtakpekpemenɔlawo, wosɔgbɔ le teƒee.

Amewo le teƒe ya. Eɖewo bɔbɔ nɔ anyi. Ŋutsu ɖeka le tsitre. Nyɔnua ɖe do awu ɣi. Ebɔbɔ nɔ anyi. Ele nuɖuɖu aɖe tɔm le nutɔgba me. Aba aɖe le egbɔ. Efɔ nu bubuwo kɔ ɖe edzi.

Teƒe yɛ nye atikutsetsedzraƒe. Atikutsetse vovovowo li. Nyɔnu eve tsi tre ɖe teƒeɛ. Wodo awu heɖɔ kuku. Ame ɖeka lɛ kalẽɛ baagi ɖe asi. Ekalẽwo hã le yame.

Zikpui, ekplɔ ʋe, esuɖoe bɔbɔ ye dzi woada abɔ ɖo, nɔnɔmetatawo, xɔmetsovɔ, akaɖe, seƒoƒo wole xɔ me.

Ŋutsu aɖe si ke do awu dzɛ̃, ɖɔ kuku dzɛ̃, vi nɔ anyi ɖe egbɔ le nugo aɖe dzi kpakple nyɔnu aɖe yi ke ko le tsitre lé vi ɖe asi. Ɖevia le askrim nyim wo katã wotsi tre ɖe xɔ aɖe gbe.

Kɔbɔdi ʋi aɖe le xɔ yi me. Seƒoƒo aɖe le edzi. Yevugboti aɖe hã te ɖe eŋu tututu. Akaɖiwo le ya me yee yaƒonu alo fani hã le ya me.

Amewo le ƒuta. Ame aɖewo tsi tre ɖe tsia me. Ame aɖewo mlɔ anyi ɖe kewo dzi eye dziƒo xɔ kɔkɔwo kple ati wò ƒoxla wò.

Teƒe sia enye ameɖibɔ me, eŋu eve yike ko tsɔna amekuku gbawo le abɔ me, wotsɔ aɖaka aɖe le ɖiɖim ɖe yɔdo me eye yɔdoɖela bubuwo hã tsɔ sofi le asi hele yɔdo ɖem.

Blamatɔwo ƒe fia aɖe le teƒe ye, eta avɔ dzɛ̃ helé atikplɔ ɖe asi, eŋume aɖe do awu dzɛ̃, eŋudzraɖolawo aɖe hã dzra ɖo nyui, kuku le ta na wo.

Kpovitɔwo kple dukɔmevi aɖewo ƒo ƒu ɖe gbadzaƒe si te ɖe gbedamawo kple ati aɖewo ŋu. Kpovitɔwo dometɔ aɖewo lé tu ɖe asi, eɖewo hã ɖɔ gakuku ɖe ta.

Ɖevio, wotsɔ enu srɔƒe gbɔ, nuyi ofia woa, Wova kɔe kɔ ɖe ekplɔ̃dzi ye wotsam ɖeka ɖeka ɖeka hafi woaƒo ƒoƒu.

Ame etɔ̃ yawo le xɔme. Woame etɔ̃ katã wotsɔ nosimas heɖɔ. Ame ɖeka de asiwui. Wotsi tre ɖe kplɔ̃ gbɔ. Kɔmpita le kplɔ̃ dzi. Ɖeka lé nane ɖe asi tsɔ le asi dem na nɔvia.

Tsi le Dzama. Ame ɖewo le tsia me zɔm. Ame ɖewo hã ɖo nu ɖe mɔto. Wo keke wɔxi ɖe wò ɖokui dzi, ke ame yawo le zɔzɔm hã le wɔxiwɔ ɖe asi.

Ŋutsu aɖe le xɔ ya me, eƒe afɔ ŋe. Wotsɔ eŋuʋi aɖe bla afɔe nɛ. Ebɔbɔ nɔ anyi ɖe zi me. Etsɔ afɔ da ɖe zikpui dzi. Eƒe atizɔti le egbɔ. Ele television kpɔm.

Ɖevi adre bɔbɔ nɔ anyi ɖe egakletifɔ ke ziɔ ɖe egli aɖe ŋuti dzi, kotoku kple nu bubuwo kaka ɖe anyigba le wo gbɔ.

Ame yiwo wɔna dɔ tso dziɖegbe kaɖi ŋutie tsitre ɖe woƒe dɔwɔnuwo gbɔ, ati yi ke ŋuti wofaa ka ɖo, ke yiwo wohena atsɔ kaɖi vɛ na mi le wo gbɔ.

Nɔnɔmetata yae dzie afɔkuteƒe aɖe. Ŋuwo ƒe akpawo kaka ɖe anyigba. Lɔɖi mɔ eto kpli eŋu bubuwo.

Ame atɔ̃ le xɔme. Ekplɔ̃wo hã le xɔme. Ame ene bɔbɔ nɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋuti. Ɖeka le tsi tre ɖe wo ŋgɔ. Wole dze ɖom. Kɔpowo hã le wogbɔ le kplɔ̃ dzi.

Dunyahela aɖewo ƒo ta kpli, wobɔbɔ nɔ anyigba le nya me dzrom. Wo dometɔ ɖeka lé agbalẽ aɖe le asi yike dzi nɔnɔmetata aɖe le. Ame bubuwo hã lé agbalẽ aɖewo le asi yike dzi nuŋɔŋlɔ aɖe le.

Ŋudzeƒe aɖee nye ya, eŋuwo sɔgbɔ ɖe teƒie, motowo hã le teƒie, amewo sɔgbɔ fuu, dziƒoxɔ kɔkɔwo hã le teƒee.

Akɔdaƒea nye teƒe ye ameha geɖe le teƒe ye, wole fli me, kplɔ, aɖakago kple nugo si me woatsɔ akɔdalẽ de la katã le teƒea.

Amewo kpeta ɖe xɔɖe me, akanɛ le sisi ɖewo gbɔ, ʋɔtru hã dze le mɔnu wole nyame dzrom nyɔnuaɖe yike do awu dzẽa, le maikrofon ɖe asi edzeŋgɔ hele wo kplɔm.

Yevu ŋutsu ɖeka kple Ameyibɔ woame tɔ̃. Woƒo ƒu ɖe teƒea ɖe. Ameyibɔ ŋutsuwo bɔbɔ nɔ anyi. Ameyibɔ nyɔnuwo le tsitre. Elé vi ɖaa si eye Yevu ŋutsuwo kplaa si kɔme na wo.

Ŋutsu kple nyɔnu wole wo ɖum, wota Ashanti kete, wode dzonu hã kɔ ye ŋutsua kɔ taku heka tae, ame ɖewo nɔ anyi ɖe zikpui dzi bubuwotsitre hele wo kpɔm.

Teƒe ya nye ke gbe. Amewo le mɔ zɔm to teƒea, wode agbatsɔlãwo dzi. Ame aɖewo bla taku, ɖewo ɖɔ kuku. Ame aɖewo hã do awu legbẽ hele zɔzɔm.

Tɔdziŋu si etsaɖilawo zana kɔ ɖi tsae le tɔdzi sɔgbɔ ŋutɔ le teƒe ye, emɔwo le woŋu, exɔ kɔkɔ aɖewo hã ƒoxla tɔsisie ƒe akpawo katã dzi kloe, wosi aŋɔ dze na ɖewo, eɖewo hã ƒe aŋɔwo le aŋutiɖiɖi tɔ gbe.

Nyɔnu aɖe do dzalẽtsi ɖe aŋegagbawo me. Ele nu nyam. Ebɔbɔ nɔ zikpui dzi. Evia ɖeka nɔ anyi ɖe gagba me. Wo katã wote ɖe anyixɔ ye wotsɔ bɛ gbãe, tsɔ ketiba tu ɖe enu.

Ame aɖewo le agble me. Agbledeŋu aɖe hã le agblea me. Ame ɖeka de agbledŋua dzi. Ame eve tsitre ɖe nukuwo gbɔ le agblea me. Wotso atsiwo hã eye wole nukua ɖewo ƒe aŋgbawo da ɖe edzi.

Teƒea ya enye tsaɖiƒe, woɖo kpe kɔkɔ aɖe wòyi ɖe ya me, ayiwo sɔgbɔ le teƒee, etsi hã le, wome ame da ɖe ekpe kɔkɔ aɖe dzi, eye atikpakpɛwo hã ɖo atsyɔ ne teƒee.

Amewo nɔ anyi ɖe nuɖukplɔ̃ ŋu le nu ɖum. Yevubolo, gati, gaflo, kɔpu le kplɔ̃ dzi. Ɖevi aɖe tsɔ nuɖuɖu le nu me dem ne ŋutsu aɖe.

Ɖeviwo le aƒemedɔ wɔwɔ srɔm, wodo tsi ɖe aŋego yi ɔ aɖe me, wofɔ agbawo hã kɔ ɖe teƒee, wole agba klɔm, exɔ aɖe hã te ɖe wo ŋu.

Dunyahela aɖewo kpe ta, woƒe ame tsitsiwo bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui bɔbɔwo me le wo ŋgɔgbe. Wo dometɔ bubu aɖewo hã bɔbɔ nɔ anyi eye ame aɖewo hã le tsitre, woƒe kplɔla gã le tsitre ele nu ƒom.

Nyɔnuvi dza aɖe yike nye wɔmitɔ bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui tɔxe aɖe yi wowɔ be ne wɔmitɔwo woanɔ edzi ate ŋu azɔ tso teƒe ɖeka ayi ɖe teƒe bubu. Ɖevi dza aɖe hã le du dzi kplɔe ɖo. Ame bubu hã tsitre ɖe adzɔge.

Teƒe yae nye asime. Nyɔnu aɖe kpa vi ɖe megbe. Tsitre ɖe eƒe nudzadzra yiwo ke koe nye awu xoxowo gbɔ. Ame bubu hã ɖo asi ye woƒe nudzadzrawo le woƒe agbadɔwo me. Ŋutsu aɖe kple nyɔnu aɖe tsitre ɖe awuwo gbɔ hele nu ƒom kple nudzrala.

Mɔzɔ̃lawo ƒo ƒu ɖe teƒe ya. Wole fli me, wotsɔ woƒe agbawo ɖe asi, wole mɔzɔzɔ ƒe ɖoɖo me tom afi woaɖe mɔ na wo woate ŋu ayi ɖe teƒe yi ke yim wole la.

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe gbadza dzi he le wɔ ɖum. Ɣeɖulawo ɖo atysɔ̃e. Woƒe awu ya wodoa, ɖome tɔ nye aŋutiɖiɖi, dzitɔwo le dzɛ. Ame bubu aɖewo tsitre ɖe megbe hele awu dzɛwo me. Atiwo hã sɔgbɔ le

amɛawo le asiƒlem.wó tite ɖe xɔ kɔkɔ aɖe gbɔ akani ti hã le mɔto amowo le yiyim le gbɔgbɔm amaɖe tsɔ gagba ɖe ta amaɖewo ha le awuwo ɖasi le dzadram

Exɔtulawo le edɔ wɔm. Ŋutsu eve woɖɔ kuku ɖe taa hedo asiwui hafi le dɔ wɔm. ekpewo le wogbɔ. Gakpowo hã le wogbɔ wotsɔ le woƒe dɔ wɔm.

Eŋu nye eya. Ele lɔrimɔdzi. Wowɔ kletifu ɖe eŋu kpakple agbatsɔƒe ɖe etame. Ame eve tsi tre ɖe mɔɔnu. Ame aɖewo hã nɔ anyi ɖe ŋua me.

Ameyiwo nye hoŋlilawo, wole hoŋlim le gasɔ kuku me, wo katã wode woƒe gasɔwo dzi, wodo awuwo nyuie wodo afɔkpa heɖɔ kuku le gasɔ kum to mɔ nyuie aɖe dzi.

Xɔmezikpui ƒomevi vovovowo, ekplɔ, akanewo, atiwo le exɔ me, eɖo atysɔ ne teƒea wònya kpɔ ale gbegbe.

Lãmesẽ dɔwɔla aɖe si ken ye nyanu, bɔbɔ nɔ anyi xɔ aɖe me, zikpuiwo le xɔ me sɔgbɔ, ekplɔ legbee aɖe hã le eƒe akɔme, yike dzi wofɔ atikewo kɔ ɖa. Ame ɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe gbɔ, wòle aɖaŋu ɖo na wo tso woƒe lãmesẽ nyawo ŋu.

Nutata aɖe si ke wowɔ tso keke blema lae nye ya, wota nuawo ɖe kpe dzi. Ŋutsuwo sa avɔ ʋi ɖe ali, afɔkpa mele afɔ na wo o. Nyɔnuwo hã do awu legbẽ, woƒe ɖawo hã didi ɖe ta nawo.

Amewo le xɔme. Wo bɔbɔ nɔ anyi ɖe kplɔ gã aɖe ŋuti. Kɔmpitawo kple agbalẽwo le ekplɔ dzi. Wo dometɔ ɖeka le tsitre hele nuƒom nawò.

Ame ene ya wo, wolé agba ɖeka ɖe asi. Nuɖuɖu le eme. Wo katã wole eɖum le nu kom dzidzɔtɔe.

Ame ɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe kplɔ ŋuti, kɔmpita le dzi, ele nu ŋlɔm ɖe agbalẽ aɖe dzi, agbalẽ bubuwo hã le gbɔ le kplɔ dzi, fon hã le egbɔ.

Exɔ nyui aɖe mee nye eyi, zikpui bɔbɔe aɖe li, ekplɔ ʋi aɖe le xɔa me, nɔnɔmetata aɖewo le glia ŋu, wodo egbewo kple seƒoƒowo ɖe zawo me eɖo atsyɔ̃ na xɔ mee.

Dunyahelawo ƒoƒu ɖe ablɔme, wotsitre ɖe xɔ aɖe gbɔ, wo dometɔ ɖeka lé nuƒomɔ ɖe asi ele gbe fã ɖem na amehawo be woasẽ.

Ŋufɔku vɔ̃ ɖi aɖe dzɔ le teƒe yɛ. Amewole agbagba dzem ale yi woawɔ aɖe ame yiwo le ŋua me la adogoe. Ama ɖewo tso dzotsidwɔƒeɛ atsi tre ɖe le enyame dzrom.

Amewo ƒo ƒu ɖe teƒe yɛ hele dzidzɔ dom na wo nɔewo. Amaa ɖewo le wo ɖum, amaa ɖewo hã le ha dzim, amaa ɖewo hã wobɔbɔ nɔ anyigba, amaa ɖewo le nu koom.

Nɔnɔmetata nyuie aɖewo le xɔame, wonye wome et, wotsɔwo da ɖe ekplwo dzi. Ŋutsu aɖe si do awu yibɔ, eɖa ɖeke mele ta ne o tsitre ɖe wogbɔ hele wokpɔm.

Teƒea nye ʋɔnudrɔƒe. Ʋɔnudrɔla yiwo do awu si amadede ɣi, dzɛ kple yibɔ le la, bɔbɔ nɔ anyi ɖe kplɔ gã aɖe ŋuti. Ŋutsuvi bubu hã bɔbɔ nɔ anyi ɖe kplɔ gã aɖe nu. Ame bubuwo hã nɔ anyi ɖe teƒea. Kɔmpitawo hã nɔ kplɔ dzi na ame ɖeka. Ame aɖe hã tsitre ɖe aɖaka gome. Nyadzɔdzɔ dɔwɔla aɖe hã le teƒea le nudzɔdzɔ lem ɖe woƒe mɔ wò dzi.

Ame geɖewo ƒoƒu ɖe tɔsisi aɖe me. Wo dometɔ geɖewo me do dziwuie aɖeke o. Ame ɖeka hã bɔbɔ nɔ anyi ɖe tsia me. Wo katã wò le dzidzɔ kpɔm.

Subɔsubɔmetɔ aɖewoe nye esiawo, woxɔ dekɔnu dzi se, woƒe nunɔla le tsitre le sinapu takpa ɖe asi, ele gbe dom ɖa, nyɔnu aɖe lé nuƒomɔ ɖe asi nɛ wole nu ƒom.

Teƒe ya ye nye xɔme, edrɔ̃ le, wofɔ nane da ɖe edzi, akane hã le, zikpui bɔbɔewo hã le, ekplɔ aɖewo hã le, enu bɔbɔewo le edzi. Atiwo kɔ ɖɔe atsyɔ̃e na xɔme hã le xɔa me.

Teƒe ya enye abɔ me, ati gãwo kple sɔewo katã hã le teƒee, woŋlɔ nu kla ɖe atie ɖewo dzi, nudzraƒe aɖe hã le, ame aɖewo tsitre ɖe egbɔ, ele nu ƒlem.

Nyɔnu ya enye enulɔla, etsɔ ka lɔ nu kukuwoe, elɔ kusiwo hã etsɔ aŋeka hã tsɔ lɔ nutɔxewo da ɖe eɖokui gbɔ.

Dɔwɔla aɖewo le teƒe ye, wodo awu heɖɔ kuku, wolé gakpowo kple atiwo ɖe asi tsɔ le woƒe dɔ wɔmee, wo dometɔ aɖewo hã de gakpoɔ ɖewo dzi le yame.

Nyɔnu eve kpli ŋutsu hã wòa me eve wole ƒuta le modzaka ɖem. Nyɔnu eve de esɔ dzi, ŋutsua ɖeka le ŋgɔgbe le esɔ kplɔ evelia hã da megbe sɔ, wole modzaka ɖem . Wòle dzidzɔ dom ɖe wò nɔe wò nu.

Ɖeviwo tsitre ɖe ablɔme wole fefem ɖeka lé afɔkpa ɖe asi atiwo kplexɔwo hã le wo gbɔ.

Ŋutsu aɖewo tɔ ɖe teƒe si wokua tomenuwo le la, woɖɔ woƒe dɔwɔwuwo, woɖɔ kuku hedo afɔkpa tɔxɛwo hã, wole zɔzɔm ɖo ta edo aɖe me.

Nyɔnuvi aɖe le gasɔ dzi. Edo dziwu yibɔe. Ebla taku yibɔe hã. Bubuwo hã le zɔzɔm. Ama ɖewo tsɔ agba ɖe ta. Ama ɖewo tsɔ aŋɛgo ɖaa si. Ati le wogbɔ. Wotsi tre ɖe xɔ ɖe hã gbɔ.

Detugbuiwo kple ɖekakuiwo ƒe habɔbɔ menɔlawoe ny esi, ɖewo ɖɔ kuku ɖewo hã ɖe woƒe ta ɖi, ɖewo lé ahlaga suewo ɖe asi wotsɔ avɔʋi gã aɖe ŋlɔ nu ɖe dzi helé ɖe asi, nuŋɔŋlɔ si le avɔ la dzi la ɖee fia be ameawo nye Anagotɔwo.

Ŋutsu aɖewo tsɔ amekukuɖaka aɖe yi wokpa ɖe tɔmelã aɖe ƒe nɔnɔme me ɖe ta. Ŋutsu bubu aɖe yike ko do awu yibɔ hã le zɔzɔm ɖe wo yome kplikplikpli. Konyifala bubuawo hã kplɔ wo ɖo.

Ame ɖewo ƒe nɔƒewo nye ya exɔwo le teƒe wo kaka nuwo ɖe woƒe aƒewo me, gagbewo le kplɔ dzi, egowole anyigba, etsi dza hexa ɖe woƒe aƒewo ƒe ŋkume hewɔ teƒa katã pɔtɔɔɔ.

Ameha gã ɖe ƒoƒu ɖe tɔsisi aɖe to. Todziʋu eve le tsia dzi. Amewo le eme. Wole ʋu kum ŋuse tɔe. Edze ƒã be hloƒlilawoe. Ame sia ame le agbagba dzem be yaxɔ nɔƒe gbãtɔ.

Gbedama nyui aɖe le teƒe ye, ave kɔewo hã le, atiwo hã le teƒee ɖaa, gbemelã aɖewo hã le tsa ɖim le teƒe, eŋu aɖe hã tŋ ɖe mɔ si to teƒee la to.

Ŋuwo sɔgbɔ ɖe teƒe ye fũu, wonye ŋu gãwo, ame aɖewo tsitre ɖe mɔdzi le ŋua gbɔ, eɖewo lé woƒe agbawo alo bagi ɖe asi wole tsitre le nu kpɔm.

Tugbefia aɖe nɔ kɔmoe aɖe tsitre, fiakuku le tanɛ, ame aɖewo tsitre ɖe eƒe nuɖusi kpa dzi ŋutsu aɖe hã tsutre ɖe eƒe megbe lé mikrofon ɖe asi, nɔnɔmetatawo hã le glia ŋu

Nɔnɔmetata ya dzie tsi ke me amewo le tsi lém, atiwo kple xɔ kɔkɔ aɖe ke ƒe amadede nye aŋutiɖiɖi.

Sewɔtakpekpe me nɔlawo, bɔ asaɖa ɖe sewɔtakpeƒe, woƒe zikpuiwo li, ame aɖewo tsitre, ame aɖewo hã wonɔ anyi hele nya dzɔdzɔwo me dzrom.

Amewo ƒo ƒu hele ha dem, wole teaa ɖe yike ko agbadɔa ɖeo yiɔ wotu ɖe yame la le, amaa ɖewo le agbadɔ gɔme, amaa ɖewo hã bɔbɔ nɔ anyigba hele fefem, bubuwo le zɔzɔm, ŋutsua aɖe hã kɔ asi da ɖe kɔme na nyɔnua ɖe.

Exɔtulawoe nye ame yawo. Ŋutsu woame tɔ̃ tsɔ gagbɛ simiti le eme ɖe taa. Wole trakpui aɖe ko wotsɔ tigbagba kɔwɔe la dzi zɔm atsɔ simitiɛ atsɔ yie woatsɔ akɔtu xɔe.

Nyɔnu eve le aƒe me. Wobɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui dzi. Wole nu ɖam ɖeka tsɔ tati ɖe asi hele fufu tom le to me. Gaze ke me agbeli lea ele egbɔ. Egbɔwo kple koklo hã ƒoxla wo.

Amewo le asime. Wo kunu dzradzra abe azi kple tɔwo ɖe gagbe me, ekpɔ nudzidzɛnu, kotoku, zikpui yi dzi wo nɔ kple ti hã he asime.

Ŋutsuwo le woƒe dekɔnuwo ɖem fie to enudodowo kple eŋuƒoƒo me, ŋutsuwo woda avɔ ʋewo ɖe abɔ, eŋu le woame ene ƒe akɔme, wole ƒoƒom, wote ɖe teƒe nyui aɖe yike ko sɔgbewo le la ŋu.

Le anyinɔxɔ me, àkpɔ nɔnɔmetatawo le gli ŋu, agbalẽwo hã le, zikpui bɔbɔewo le xɔ me, suɖoe bɔbɔewo hã le zikpui me, ekplɔ le xɔ me, woɖo avɔ ɖe anyigba yike dzi woada afɔ ɖo.

Ŋutsu, nyɔnu kple ɖevi. Wo bɔbɔnɔ anyigba le xɔ me. Ɖevia le bagi ɖe asi. Ɖeviwo ƒe fefenu ye wotsɔ avɔ tɔnɛ ɖe lãwo ƒe nɔnɔme hã le wo gbɔ. Blonya tsi hã le xɔ me teɖe wo nu.

Ŋutsu eve le takoƒe ɖeka nye ametsisti, ebɔbɔnɔ anyi eye wotsɔ avɔ ʋi aɖe tsyɔ̃ kɔme nɛ, ame ɖeka le tsitre ɖɔ kuku elé takomɔ ɖe asi hele ta kom na ametsitsie nɔnɔmetata kple fani hã le wo gbɔ.

Ŋuwo dze afɔku le lɔrimɔ dzi. Amewo tsitre ɖe wo gbɔ. Seƒoƒotsiwo hã le ŋua gbɔ. Ame aɖe hã le moto dzi ɖaa hete ɖe teƒea ŋu.

Yevuwo le kɔnu wɔa. Amekuku ɖaka le wogbɔ. Exɔ kɔkɔ aɖe hã le teƒee. Wowɔ atsitsoga ƒe dzesi ɖe akpa ɖe nɛ.

Ghana sewɔtakpekpemenɔalwo le sewɔtakpeƒe. Ame aɖewo bɔbɔ nɔ anyi eye ɖewo le tsitre, ɖakago siwo ŋtidɔ wowɔna le akɔdada me la le xɔ me, ŋutsua ɖe le egbɔ nɔ kɔ dam.

Nufiafia kple nusɔsrɔ̃ le edzi yim le agbadɔ gã ya te. Nufiala le tsitre le nu fiam. Nusrɔ̃lawo bɔbɔnɔ anyi ɖe kplɔ ŋuti. Kɔmpitawo le woƒe akɔw me le kplɔ dzi.

Teƒe ya nye asime, egbadɔwɔ ƒomevi vovovowo le, amewo hã sɔgbɔ ɖe asie me, nyɔnu aɖewo tsitre ɖe woƒe nuɖagbawo gbɔ, gaze, gagbe kple nu bubuwo hã dze le teƒee.

Ahomya sese aɖe tu. Eya klo xɔwo. Atsiwo kaka ɖe anyigba. Eka ɖe hã le babla le atsiwo dzi. Atsi bubuwo le tsitre. Eɖe…

Teƒe yae nye ŋudzeƒe. Eŋu geɖewo li. Amewo hã sɔgbɔ ɖe teƒeɛ. Ama ɖewo le nu dzram. Ama ɖewo hã le agba dèm eŋuwome. Ama ɖewo hã ɖo ŋu.

Yevu nyɔnu aɖe tsi tre ɖe exɔ gbɔ. Exɔ ƒe amadede le ʋee, ŋɔtruɔtɔ le yibɔ. Ɖevi suewo tɔ kpɔ ƒoʋlãe fũu. Eɖewo hã le ye ɖe asi hele ekpɔm ɖo ɖaa

Nɔnɔmetata ye tso dziƒoxɔ kɔkɔwo. Lɔɖi mɔ. Amewo kpakple eŋu eve yewo dze afɔku ŋuti.

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe ya, ɖewo le tsi tre, ɖewo hã bɔbɔ nɔ anyi. Wotsɔ mask ɖe ɖɔ ɖe enu kple ŋɔti. Nyɔnua ɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui dzi ele ɖevia ɖe ɖe asi. Amesinyadzikpɔla le atike gem ɖe nume ne.

Nyɔnu le asi me le nuɖuɖu nuwo dzram. Wo dometɔ aɖewo ɖɔ gbedze kuku eɖewo bla ta. Eɖewo hã kɔ nu kɔ tsyɔ kɔ me sĩa. Wo bɔbɔ nɔ anyi ɖewo ƒe nu dzadzrawo gbɔ. Kotoku, Gagbɛ le wògbɔ.

Amewo ƒo ƒu ɖe kuteƒe. Wole agbadɔwo te. Ame geɖee do awu yibɔ. Mawunyagblɔla le awuŋlaya ʋi aɖe me. Aɖaka le wo ŋgɔ. Seƒoƒowo hã le aɖakadzi.

Etsi gã aɖe nya dza eye ahom hã tu. Exɔwo ƒe gayewo klo dze anyigba, etsi hã xa ɖe teƒee, amewo tsitre hele nu yiwo gblẽ la kpɔm.

Asime nye ya, nudzralawo ɖo wo ƒe nudzradzra ɖe ekplɔ dzi le agba dɔ gɔme eɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe si kpui dzi, kusi le wogbɔ

Teƒe ya nye dɔkita ƒe xɔme, dɔnɔ aɖe si nye nyɔnu nɔ anyi ɖe zikpui dzi kɔ asi da ɖe dɔkita ƒe kplɔ dzi. Dɔkita la le gbe biame abatiwo le xɔa me kalendawo hã le gli ŋu.

Ŋutsuwo kple nyɔnuwo le tsitre. Wodzra ɖo nyuie. Ame aɖewo do awu yi ke ƒo didi ŋuu ɖo afɔ gɔme. Ɖewo do awu yi ke le dzẽee. Eɖewo hã tɔ nye aŋutiɖiɖi, ŋutsua ɖewo bɔbɔ nɔ anyi ŋlɔ woƒe afɔwo de eme.

Ŋutsu aɖe lé kɔpu ɖe asi, ele ʋe kɔpua le ʋee, agbalẽ woame eve le dzi nɛ, wotsɔ seƒoƒo hã da ɖe kplɔ dzi. Kɔfi le kɔpu me, ele ɖev asi mele enom haɖe ke o.

Ɖetugbuiwo ɖɔ atsye. Wota avɔ ɖe ali, tsɔ avɔa ɖewo kɔ bla woƒe akɔ tea, wode dzonu dzɛ ekɔ kple abɔ, alidzi. Wokɔ ɖewo hã kɔ ka woƒe ta woe. Wole trɛ gui yike wofa aŋɔ ne la ɖe asi.

Teƒe ye enye xɔ me, zikpui tɔxɛ aɖewo le, avɔ ye le wo mea, wotsɔ enu dzee kɔ tsyɔ eŋuti, ekplɔ aɖe hã le titina ne zikpuiɔ, edrɔ le xɔ me, televitsin le glie ŋu, seƒoƒowo hã la teƒee.

Teƒe ya nye teƒe si gbeɖuɖɔwo sugbɔ le edo aɖe me le. Ŋutsuvi dzɛ aɖe dzeklo ɖe gbeɖuɖɔwo gbɔ. Edo awu dzɛ̃ kɔ asi da ɖe anyigba. Eŋe woa fɔwo nɔ edzi eye wokɔ asi ɖeka ɖo ta. Ame bubuwo hã le teƒea. Teƒea ƒo ɖi ŋutɔ.

Ame etɔ̃ le gasɔ dzi, ame ɖeka tsɔ kusi ɖe ta, wobla nake hã heda ɖe gasɔ dzi, egbedamawo kple ati gãwo le mɔ ye ke dzi wole gasɔ kum toe la.